Paydon corattidi diza adde asati isttikka kawo oththancha woyko dannati xarpheza bolla be maaxafe wothidinne be bii'irera xaafishenne tobishe dizayssakoo hayssikka asas diza meto birshanas issipetetha hamethanas go'iza mishakoo.

Keettazi gatha keethtazinne taqethi oottiza haaththazi kehi lo7i oottiza maatazi beetti shediessekko hayssikka xomosanchasayizi xomoosanassinne hayssa haaththa gaaththani ka7anas kehi lo7izinne muruthi uttiza heerazakko.

Keehi lo'i wotizinne dhoqu giza keettazi beettishe dizisekko hayssi keettazikka pooqeza geetettizi xeesettizezakko hayssi keettazikka zalga go'a asanas immiza keettazakko aqanas maanass uyanassinne dzumma zumma asi baas daanas go'iza keettazakko.

Ade asayne Indo asay yelagati udulazani tuke c'adiza udulazani c'adishe dizaysako haysika tukeza liqisi wotidine besi uyanas go'za udulazako haysa malayka gamo derera dizako udulazi.

Paydon coridi diza gita asati gamo duguza mayiza mayidinne xelishe dizaysako haysaika ade asat indo asay gutha naytinne dumma dumma asa qommo asati xelishenne ka'ishe dizaysako haysika issipeteha micanas go'oizaysako

keehi jalga keeththa gaaththani bothe mawo may7di issipetethan payzon corizi diza adzdeyasaynne indzo asay uthi wotidessekko hayssika issifetetha qoncesanassinne tophe gaaththan diza kawotetha minthanas go7iza asazasakko

Payton coridis diza asati suuth hamartiza oydde bolla uthi wottidi tamarizenne tobishe dzuullathan dizayssokko hayssi dzuulatizikka asa naa metho birshanassinne dzumma zumma go7iza miishaza tobishe dzuullatha go7iza miishekko.

keehi dhoqu giza keeththa woykko pooqeza gizis xeesettizayssa keeththa xeella shizazikko izappe sintharakka keehi adusa mithazi muruthi woththizinet malalizi dizayssakko hayssa gisa keeththazanka fayizon codoti diza asati dizizayssakko hayssa mala keeththazikka gaamo direran dizessakko

Payzon corizi dzumma dzumma ka7iza miishi beetti sheddidesekko hayssika teqeti uttiza haaththa gaaththani payzon coriza adde asaynne indzo asay haaththa gaaththani ka7i sheddiesekko izappe gunde baggarakka puda duge efisha maashinesikka beettizesekko hessafe gunde baggara bochche katamekka darobey bettizeseekko

Payzon coridi diiza asay kaa'ishenne dzurishe dizayssakko hayssika asa sintha eqqizinne asa miichanassinne kaashsanasi payzon coriza asay ista gaaththan issi guutha naayya ista gaaththan qasseka issi paranjazi eqqizinne kaa7ishenne guppishe dizayssi beettishe dizasa.

Cililidinne muruthi wotthiza maata xaphoni ciishshazi ciishshi woththizinne booththa miratiza merane eqqi ottizayssakko izappe gundze baggarakka ogeke lo'i ottizinne paydon xaafettidi dizayssi oge beettisheesekko hayssi ciishshazikka ogezas lo'o immizaz miishakko.

Indo asay, adde asay keehi bonchettida asati issi bolla shiiqi uttidi keehi dalga keeththa gaathan uttidi wottidi dubbushishe dizaysasako istada keetha xaphoni gaammo dunguzay beettishe dizaysako.

Payidon coridi diza gamo cima aawati eqqi wothi xeellishe dizako, isttika maayiday gamo dunguzako ista huphenika gamo qoope wothi uttideskosko,ista sinthanika issi na7azika apalaza duguzaza ma7i uttidesko.

payzon corozi diza adde asay oydezan utthi ottizesikko hayssika dubusha woykko dzuulatha haasayishe dizesekko ista gaatan payzon corodi diza asay gamo dunguza dzunguzi utthi ottiza maa7oza maa7ise dizesekko xarpheesa bollazanka gamo dunguzi dizesse

Oge xaphozani citan citan diza toyyotaza issi indozi dumma dumma indozi bayzishe dizayssako hayssi toyyotazika tamaza eethanasinne issipetetha minthanas go'iza miishezako haysaka asazi shamishenne bayzishe dizayssako.

Issi yettanchcha addey ba machcheyira eqqi uttidinne nami'u nayta oyqqidinne booththa ma'o mayidesiko. Iza sunththay oone giikko Teedi Afuro geetettidi xeeysetizaysakko. Iza xaphonikka kareththa kanazi eqqi uttidesiko. Izappe gunde baggarakka lo'iza keeththezinna dumma dumma miishshizi beettishe dizayssakko.

ammanoza aawaza issi addezi gulbataza yerishe didessekko indzoy qasseka iza kusheza yerashe dazukko izippe gunde baggaraa payzon cori diza asay kateza tookki wooththizinne eqqishe didessekko istafe gunde baggara qasse harizikka dizessekko

keey dalga ma7o keeththa gaaththani payzon coruzi diza booththa maa7oy karetha maa7oynne dzumma dzumma meran diza ma7ozi kaqeth wotthidinne garsa baggara qasseka uthi woththizi dizeyssekko hayssa ma7ozakka issi addezi pilgishenne xeellishe dizessekko

Namu'u iddoti ketha gathani otto medhishene qilixisidi quchishe dosonako hayisika xomosancha asasi bayizanasine xomosanicha assayi xeldi misha imanasi go'ida ossoko hasika gamo dere gathani dhoqu gido goa imida ossoko

Keehi dalgga suuqe gaathan paydon cori diza Duma Duma oratha mishay Cillilodine Malalidi dizaysako Lemososi Sampa Cellezine Fuma duma ayfen xellanas Loeaza mishiy Suyke gathan dizaysako Maora gujidi

Paydon corid diza asat oge bolla hamutishenne guta nata oykidinne be mayoza bolla laxanaza olid bishe desko , istappe sintha bagaraka sarotetha nanghza woyko poliset sinta bagaranne guye bagara hamutishe dizako.

Kehi aduqiwutida woyishati betishe dee's ko hayissi woyishazika utidayisa oyide medhanasinne duma duma mishanisi imiza mitha qomoko hayisi woyishazika gamo dere dhoqu giza go, a imiza mitha qomoko

Oyidu asati gatha keeththaza danatiza keeththaza xomosishe dizaziko. Hayisa asata gathanika issi ade ba kushe mic'idine keeththa bola issta besishe dizeysiko. Issika maizay Gamoza dunguzasako. Ista gidonika issi endo mishiraka dazusuko.

key dhoqu gida keeththaza boothta maray dizayssi keexxeth woothtizinne dumma dumma lo7iza miish dizayssakko heyssa keeththa pengezani issi indzoy uttadanne xeellashu dasakko hayssi keeththazikka asa nay dzaanassinne dzumma dzumma miisha wottanas go7iza keeththakko

indzo asazi paydzon cori wottizinne issi bolla uttizinne xeellishe dizazakko hayssi asazikka be huphen shaashe qaccizinne dizazakko bentha kiyozan bentha guuthanata oyqqi ottizasi istagathan dizayssekko

issi nam7u asati be duonazan sampa zaaniza miisa gelsi woththizinne be maa7oza woykko hitha apila maa7oza maa7i woththidi eqqizi xommoshi heddisekko hayssa mala zaaniza asati gambeella dere heeran dizaysekko tophe gaattan

paydon coridi diza guutha nayti issife uthi woththizi xommosho yeddisekko hayssi guuthanaytikka indzoy adzdzenne paydon corizi diza asati uthi woththizesekko hayssi guuthanayti diccidinne toophesi go7a immiza asa nayssakko

Payzon hospu gidiza asay wora gaaththan diza oge gaaththani eqqi woththizinne xellishenne dzumma ba wooththishe didesekko ista gaaththani issi indzoydezukko ista gaaththani issi yela ganay be qoodheni gammo dunguza woththi woththizinne xellishe dizesekko.

keehi adussa mitha beettishe dizeesikko hayssa adussa mithay haddiha bagganne ushache baggani bochche dizesikko iza bochche gaaththanikka olle dizeesikko hayssa ollarakka haaththi gogishe dizeesikko hayssi mithazikka xomosantha asay xeellanas go7iza worazakko

keehi lo7idinne dumma dumma merani medhethi wottiza sampaza xeella shidasikko hayssika quma maanas go7iza sampazakko hayssi sampazikka giya kesidi bayzikko asa naas miisha imisiza dho7o qommo oosokko

Key dalga bocho bolla xomosancha asay xomoosishenne hemetishe dizayssa be7ashe daasikko hayssika zalga zemba bolla xomosancha asay xomoosishenne ba banjiraza xoqu ooththidi xeellishe dizassakko.

Yeraga indzo naytinne adde nayti maarani cugan cugan eqqi wootizsekko hayssika katama gaaththani payzon codiza kaameza xaphoni eqqi wootizesekko hayssika asa nay beesi dzaanas gelanassinne keanas qomo maanas goyiza asa dereizakko.

gaazexe bolla zumma zumma miishi dizeessekko indzonaya si7addezinne fayzon corizi diza asay ba kushe denti wottizi haasayishenne thobishe dizeessekko hessikka ooratha laytha gizasa gaazexe geetettizi xeesetizessekko

Dalga deere gathan dhoqu giidi uttizaysakohaysika tophiya deereza bandirazaka hessa gaatha I aazi berizze gikon qassekahathi teqetizaysika dizaysako haysi hathezika tophiya dichas dhoqu vida go'a imiza haathazakko.

Paydon coridi diza asay issipeteththa ma'o woykko issi mera diza ma'oza woththidinne be ushachcha kushe denththi woththidinne xomososhe dizayssako. Hayssi asazikka dumma dumma metoza birshanaas issi bolla tobbishenne haasa'ishe dizayssa asatakko.

Nam,u gita azazi woykko daannati uttizinne xeellishe dizazakko istika keehi gita azazazakko kawo oosanchazakko heyssika be tirazaani ciishshaza woththi ootizakko hessa ciishshaza merazikka aaze giikko suutha merasa zaanizayssako

Issi yela ganayezi ba aayoza kiyozan qomma wooththaza dizayssakko hayssika ooratha giyappe shammithe gizayssa bolla baggan xaafethi yoottidaysakko hayssika aayota gallasa gizayssa bonchettiza woden dzumma zumma imota immizayssakko.

Keehi dalga kaasetha e demba woykko istademe geetetti xeesetizayssi bettishediessikko hayssi kaasetha zembazikka kowaase kaa''iza naytha yelaga naythanne dzumma dzumma asa xomoosanas xeellanass ka''anassinne ufayxanas go''iza kaasa dembazakko.

keehippe lo'izinne muruthi boottizi booththa merazan merathi wottiza keeththaza gaaththani asazi haasayishenne biraza immishe ekkishe dizayssi beettizessekko hayssi keeththazikka asa naass metoza qoncisanassinne heyssa metozas birshanas go7iza keeththazaeko

Oge bollani bishenne ishe diza asi beettishe dizessekko hayssika korontezi haddissa baggaranne ushecha baggara oge bolla dizessekko hayssi korontezikka katama gaaththan diza keeththasasi koronte xompanas go'iza miishezekko.

Pay donjorii diza adde asay issi dirani eqqi wooththizi ista gathappeka issoy ba kushe mici wooththidi misileza bessi sheddidessekko hayssi misilezikka dzumma zumma keeththa qommo maasazanne asikka izaza haaththazakko hayssika xeellanaslo'izessakko.

Keey jalga zemba bolla kexxeth wottidi boothta maray diza keeththazinne heyssa xaphonikka keehi gitta cuwaza cuuzi zami mashinezi dizeyssekko hayssika dhoqo giza go7a asa nasi immizayssakko xeellanashika lo7iza keethtazakko hessi

Payidoni corid diza asati issitikka kawo osanichcha woyikko Dana misatizayis keththa gaththani koronite dhubiza xeelishe dizayisakko hayisi koronite shubizikka bazetizayisakko koronitez dhoqu giza gooa asa nas poyisanas imiza gookko

Toopheza koronthe wolqa shaakkizayssa maabarazakko hayssi maabarazikka toophe gaththani poo7o immanassi dzumma dzumma dereza koronthe shaakanas go7iza maabarazakko hayssika dhoqu giza go7a asa naassinne dzumma dzumma me doosase immiza maabarazakko

koronteza gishizayssi eqqi ooththizayssekko hayssi korontezikka dhoqugiza go7a asa nas poo7o immanas go7iza oosozakko hayssi gishizayssikka dhoqugiza wolqara dizeessekko shaakkiza gidisikko deressinne miizasi dzuma dzumma go7as immizayssakko

Indzo asay aaddi ayssaynne haddirsa baggaranne ushachcha baggara doodzdzi woththidinne issi adde tamarsizayssa xeelli shidessekko istafe gundza baggarakka koronthe wolqay keehi xoqu gizayssi beetti she dizesekko korontezi katama asasi poo7o immiza go7iza miishekko

Keehi dalgga duulata keeththa gaatani paydon coretida asay gaathani utti woththidi suuththa malatiza oydezan utti wothidayssikko. Istta gaathanikka lapitoope oyqqi uttida booththa ma7iza addezi lapitopeza xeelishene dumma dummaba oothishe dizayssakko

Payzon codizi indzo asaynne addi asay cima asay dizinne issi dirani uthi ootidesikko istafe bolla baggara aazi de izikko awashi banke gizazi deskko hayssi bankezikka asanasi miisha wothanassinne dichcha immanas go'izayssakko gaarsa baggara zaytizikka kattazi dizessekko.

Issi indzodira nayeza keeththa bollan utha oththadanne miishaza oyqqa ooththaza ba kushen xeella shidzasukko izippe sintha baggarakka sinthapfe keeththa miishaza shiishshise gizayssi xaafeth yoottizayssikko hayssa nayiyaka miishaza asas tamarsha sidesukko.

kehi lo7izinne xeellanas loohi uttiza keeththa gaaththani xarphezasi uttizay miishaynne dzumma dzumma miishay deizaysseekko hayssika asa nay beessi uthanassinne dzumma dzumma miisha wothanas go7iza oydezanne xarphezazakko

Kare do'ettiza penge sinthazani utthanas diza oydezinne xarphezazi dizayssakko hayssi oydezikka asa nay tuke uyanassinne qoma maanas go'iza oydezakko hayssikka xeellanas keehi cilili uthiza oydezakko.

Paydon corid diza asati tuke uyishene quma mishe dizako, iza xaphonl akeehi lo'i utiza pooqezi keethazi dizesko, heysa naza xaphonika motorezi dumma dumma mishazi betishe dizesko, haysi nzika tuke uyishene dumma dumma mishaza oothishe dizesko

Keehi lo'idinne koronte pholqishe diza katamazi betishe didesekko hayssa derezaneykka paydzon corizi diza moothorezinne kaamezi dzumma duma miishi beettishe didesekko hayssika maanasi uyanassinne ka7anasi keehi lo7iza katamazakko

Heera qan7e keeththa gizayssakko. hayssika quma miza keeththazakko. asa naysi ba namsappe aththanas kaxi utiza katha biran shamizi miza keeththazakko. hayssika naa7assinne guutha asas gita asas ubbas go7iza katha keeththako.

Issi yelaga nazi awaashe bankeza giza kardeza oyqadanne be kusheni micada bessa shidasokko. Hayssi awashezikka dhoqqu giza go'a tophpheyasi immiza bankeza getteti xeesetizayssakko.

Awaashe banke maabarazi issi na7aze eqqazanne kardeza be kusheni micaza bessa shidazukko hayssi kardezikka asi metodostiza wozeni be miisha kessanassinne gelthanas go7iza kardeza beshshashe dzaasukko issi geelo7onaas.

Keehi jalga diza bessa bolla kathara kontha le dizayssa kunthi wottidinne katha bolla zayteza woththi ootezidakko hayssika asa nay maanassi nabusettida asassinne qohettiza asas mizana go7iza kawoppe imettiza qumasakko.

maaran maaran paydon corizi diza pooliseti eqqi oottizizekko istika tamarishenne tuma tuma miisha ooththishe denba bolla eqqi oottizekko istika heedzdzu maarazan eqqi oottizeseekko hayssika woganne tumatetha naaganas ooththiza poolisethakko

Kethaza mishaza tamaza paydon coridi diza asazi hathaza dharcidinne pukidi exishe diza tamaza toysishe dizaysako haysika paydon coridi diza asa mishaza tamaza midinne asazi yekana mala go'iza it's mishazako

Kawo oosancha woykko nam'u daannati asa payetetha woykko saroteta naagizi tamaridi anjettiza asasi warqataza immishe dizesekko hayssika asasi sarotetha naaganas timirteza oogizinne anjetize dizayssao

thamaza teqqiza addizi be kushesa micizinne haasayishe dizeseekko hayssika dhoqu giza go7a asa nasi immizanne qohoppe naagiza thama teqqiza go7azakko hayssi tama teqenotha ixikkokka hayssi tamazi keeththaza mizessekko

Keehi gita keettaza xeellashi daasekko hayssi keeththazikka dhoqu giza go'a asanass daanassinne maanass ka'anassinne dzumma dzumma miisha zal'anas go'iza keettazakko hayssi keeththazikka booththa merara kexxeti wotizessekko

Issi addezi ba kusheza mirkizinne ba hupheni karetha qoopheza wotthizinne asa na asi ba la puthoppe bessishenne tamarsishe dizesekko hayssika era shammanasi go'iza ogezakko hayssi addezikka tamarshishe dizeyssekko

Maatazikka bethi shiddisekko hayssa maatazeppeka kunthe baggara keeththi keedhetizinne dizayzakko hayssika guthanayti gitanaytinne payzon corizi diza asay ka7anassinne ooththanas medheth ooththiza dembazakko

Keehi jalga bessan hessika kehi lo7i wottizinne muruthi wottizi kidhetiza keeththa gaaththani keh lo7i wottiza ciisha sidizsikko hayssha xiissaza xaponikka nam7u nam7u gidizi uthi wottiza asay beetti shiddize sikko hayssi keetazikka xeellanas lo7izayssakko.

Oyddu asati keeththa gaththani eqqi woththizi issipe haasayishenne tobishe dizayssakko hayssi asatikka kawo oosancha woykko daannta xeellishe danizaysako hayssi asatikka bantha meto diza miisha tobishenne haasayishe dizayssakko.

Keehi dalga katama zaggattazan kehi dhoqu giza kawo keettaza beettishedidesekko hayssi keettazikka payzon corizi diza kawo oosanchasi ooththizanne dzumma dzumma dhoqu giza go'a asanas immiza kawo keettazakko

Key lo'idinne muruthi wottizi diza keettasi beettishe dizessekko hayssi keettazikka asa nay dzumma dzumma ooso ooththanassinne dzumma dzumma meto birshanas go'iz keettazakko hayssa mala keettazikka gamo dere heran dizesekko.

Keehi dalgi wottisinne lo'idi cililida katamaza xeella shedasikko hayssi katamazikka korentezani shooch wottizayssakko hayssa katamasa gaattazinka keehi dalgi wotthiza tophe banjirazikka beetti she dezikko hayssi katamazikka beyanas lo'idessakko.

keehi lo7iza mitha dhoqu gida adusutiza mitaza gaaththani keehi lo7i wottiza keethtazi eqqi oottizezekko heyssa keethtazappeka sintha baggara tophiya bandirazanne dugeha dolo7a bandirazi eqqi oottizayssi bettishe dieo

Arbamince hospitale mara woykko malata besizaysi bettes.haysi hospitalezika dere assa hargeppe teqanasinne duma duma hayqoppe ashshanas goi'za, haysi hospitalezika dhoqu giza goa' imizaysakko.

Issi Indo paranjaz medirekezan eqadanne asa nas hasa'ashe dawusko. Haysa paranjazika metoza issi bolla birshanas asara tobashe taziko. Haysika dulata minthanasinne issippetetha minthanas go'iza mishazako.

Adde asay inddo asay dizayssi beeththishe dizeysikoo; isththa gaththanii issi cima addee be kushee salo denththidi micci woththizinne haasishenne xeellishe dizeesikoo; heyssa addezikka oyqqi uththiza issi paranjjazikka oyqqi uththizesikoo; izape gundde baggarakka asa payatheththaa pilggida asathikka eqqi woththizezakoo.

Paydon cori dizza asata issi cugan cugan uthi wothri oydebola utisi wothireikko ista gathan issi yalaga nayiya sutha danizza mayo mayadanne ista xomosashenne xelashe dawusikko isti asatika bepayatetha naganas xomosanas zirran uthwothreskko.

Dalga keeththa gaaththani kehi githa asay heyssika oosancha asay woykko zaannati issi bolla payzon coridi keeththa gaaththani eqqi ootizi xobishenne haasayishe diseekko istapeka payzon corii diza asay gamo dunguza ba qoodhen oththi ottidessekko.

issi kundzi wottizinne ba kushe mic wottizayssa issi naya betirazan oyqa wottadanne hayssa naa narpha shi dasukko hayssika zembappe oliza hargezakko hayssi hargezikka daro asa payzon corizi diza asa zemban olizinne shempo woriza hargezakko

payzon coridi diza asay hospitaale gaaththani payzon corizinne issi bolla eqqizinne uthi wottidi misile dendishe dizayssakko hayssika pilgiza asay woykko paysetha naagiza asay issi bolla ka7ishenne miicishe dizayssakko

issi guutha naazi ba som7ozanne ba kusheza batho hoza thaman xuugetidinne hospitale gaaththani pilgetishe dizeesekko ha7istappeka gundze baggara iza aayanne iza michiya beessi uyiza miisha naas imma shiddazukko

key dalga keeththa gaattazani issi naaza issi addezas xaleza baazashi deasusakko hayssi xalezikka izippe gundze baggara payzon corizi cugan cuga diza xalezakko xalezi asa naa hargeppe teqqanassinne dzumma dzumma gu7a immiza xalezakko

paydon coridi diza asati oge gaaththani eqqi woththizinne xeellishe dizayssakko ista gaaththanikka issi guutha nayaka eqqazanne xeella shidzasikko ista gaaththani issi adde be huphen qophe woththizinne kattaza qancazara oyqqi wooththizayssakko

Keeththa gaththan issi guutha nay hixa bolla ichi wotizesikko. Iza xaponikka issi aayya naa aayeza utha wottozosikko.iziska issi adde birazanne dzuma zuma miisha immishe dizesekko ista xaphonikka payzon corizi diza keeththa asay xeellishe dizesekko.

paydon corizi diiza asay kawo oosancha woykko xeemoosancha asay issi bolla eqqizinne gamo dunguza be hashen wothi oththizi xeelli she dizayssakko hayssi azazikka payzon corizi adde asay dizayssi beettishe didizikko istafe gundza baggarakka booththa malay diza keettazi beettees

Ke'i dalgga keeththa gaaththan asa naazi uththi ooththizinne tamarishshe dizayssakko ista gaaththan issoy eqqi uttidi ista tamarisishshe de'eesikko istappe sinththa baggarakka kompiterezi dizeeskko hayssika tamaranasinne dumma dumma go'a imiiza kompiterezakko

Yeliza aayoti payzon corizinne keello7izinne muruthi ottiza keeththa sinthani benthanata tooki woththizinne xeellishe dezekko istafe gundze baggarakka issi addezi keeththa sinthani eqqi wottizi xeellishe dezekko heyssika benthasi go7athanas madiza miishekko.

paydon corizi diza kawo oosanchay woykko zaannati cugan cugan eqqi woththizinne xeelli she dizessekko heyssika indzoy addenne dzumma dzumma lo7iza asati eqqi woththizesekko heyssika be hashe bollani gamo dunguza oli wottizessakko

Issi addezi dalgizi kehe dhoqu gida biretha gaaththaninne mashine gaaththazan eqqi wottizinne ba kushezan biretheza bolla woththi wottizi xeellishenne xommoshishe didesekko hayssi biretezikka asanas go7a immanassinne maaddiza miishe biresezekko.

Tarphpheza bollan diza daabboza payduwan coridi diza asati ba mashshazara qonccise dizako. Hayssika daabbozi maanasi goyiza issako. Asatikka bootha mayo issippe maayidi issippe daabbo qanithshenne maanasi gigishedizako.

qophe wotti uttiza indzo asaynne addi asay be kushe qalam7u uttiti woykko be kushe mirqi wottizi eqqizinne xeellishe dizayssakko istafe gundza baggarakka keetti di desikko hayssi keettizikka sidaanas goyizessikko asayka be giddon tobishe dizessekko

Topheza waannaza ministerezakko woykko waannaza kawozakko iza suntayka oone giikko aabi aymeda geestizi xeesetizekko. Izappe gunje baggaraka afirika kartazikka dizesekko hayssika issietetha mintanas go7iza miishezakko.

Keehy dalga xaleti wotosohoni dzumma zumma cugan dizayssi xalezi beettishi dizesekko hayssi xalezikka asanay hargeppe aththanassinne dzumma dzumma ba beessi go7iza xalezakko hayssa xaleza keeththa malazikka gamo gaaththani payzon corizi diizessekko

Kaameza guye gongezani qorqorozizi dizayssi beetthi shididisekko izappe gundze baggarakka paydon corizi diza asati heyssa qorqozaza xaphoni eqqi ooththizesekko hayssi kaamezikka qorqozoza issi dereppe hara dere efanassinne keeththa keexxanasi go'iza miishezekko.

Keey xellanas lo'i woththizinne malali wothtiutiza keettazi beettishe dizesikko izappe sintha baggarakka kee lo'iza ogezi dizessikko hayssi keettazikka asa nay daanassinne dzumma dummaba ooththanas go'iza keethazakko izappe gundza baggaraka mithazinne dzumma dzumma keettazi dizezekko.

Ichachu ade asati eqidine kexetishe diza ketha gathani xomosishene xelishe dizaysako ista gathapeka isoy be huphen qobe woti wotizaysako sintan dizaysi qaseka be kushe mic'izine ista aza mishakoneka besishe de'izaysako.

Paydon corid diza oratha mishaza beyashe daysko. Hays orathazika asa nas shamidine bes dumma dumma misha othanas go'iza oratha mishazako . Haysika dumma dumma go'a ada nas imiza .,...

Hayssi ogezakko hayssa ogeza xaphozan keehi dalgi wothidinne aduqqi ekkiza mithay dizayssako. hayssa ogezankka kaamezi hemetanaas asanay hemettanaasinnekaamezi dumma dumma dozazinne medosazi hamettizaogezakko.

keehi dhoqu gizi kisachi wottiza keeththaza xeella shidzasikko hayssi keeththazikka asa nayi baanassinne yaanas kathe maanassinne aqanass dhoqu giza go7a asa nas immizanne katama gigathani beyanas dhoqu giza lo7iza keeththezakko

Dalga go7ethi utti zagga edeza gaaththani issi addezi ekkizinne be kushe qalam7izi haasayishe dizayssakko hayssi gadizikka bazalaza zerikko dzummo zumma katha qommoza zerikko dolizinne asa naasi dhoqu giza go7a immiza gadizakko.

Keey dalga gaze xaphoni bochche dizayssi beettizesekko hayssa dalga gaze bollanekka maatan keexath ottiza keeththazi nam7azi beettishe didesekko hessa keeththa gaaththappeka asazi keishe dizesekko hayssi keeththazikka asa nay dzaanas go7izayssakko.

Issi adezzi be nam''u koshshezanni biratazza minththi oyikkidi xellishshe dizayissakko .hayissi biratazikka asa nayiyi harigeppenne qohoppe teqanassi atirezassikka go'iza birattakko,hayissi biratazza malatikka Gamo derenni diresekko hayissan mala biratazzi.

Issi aththezi warqasaza bolla biireza oyqqiza tsaafishe dizeysakko; haysikka izappe gundde baggarakka toophphe banddirazi beeththizezakko; hayssi addezikka asassi thumatheththanne worddotheththaa shaakkanaassi diza ooththiza ooso qommokko.

Payiddonni cooriddi diza asayi Gita asatinne guththa nam''u nayitti eqqi xommosishshe dizayissakko.hessikka bee huphphenni hoththidi hessikka Gamo duniguzazakko.be mayokka Gamo duniguzzaza mayi uttidayiss wodoroza qanxxishshe dizayissakko.

key d atalga keeththa gaaththani payzon coreti diza indzo asaynne addi asay cugan cugan uthi wottiti haasayishenne uthi wottiti xeellishe dizayssakko hayssi asazikka bantha diza metoza birshanas issi bolla haasayishe dizayssakko

issi pirdancha adde ba oydze bolla utti ottizi xeellishe dizesekko hayssika tumanne wordua shaakanas uttizinne pirdiza addezakko hayssi pirjanchazikka asi naaqethena malanne tuma dumma qohoy asa na bolla gakkenna mala pirdanas uttiza addezakko

Keeh dalga pirda ketha gathan dizaysakko haysa pirda ketha gathanka tophiya bandiraz toceth utizeko , hays tophiya bandirazika tumatetha naganaainne pirdaz tuma gidanas go'izaysako , istappe gunde bagaraka oydek eqiyasoyka duma dumma detesko.

Dhoqu pirdaza keeththazan issi addezi warqatazan ba biire oyqizinne xaafishe dizesekko izappe sintha baggarakka mashinezi woykko komputerezi dizesekko iza sunthayka laaputhoppe geetettizi xeesettizeseekko hayssi dhoqu pirda keeththazikka asa nas tumatetha immanas go'iza keethakko

Nam'u addezi kehi lo7iza keeththa gaaththani gamo dzunguzaza nam7as shaakkizinne gamo paayatetha woykko sarosetha naagiza heerakko gizayssa muci wottizayssa beshshishe disekko hayssi gamo dzunguzazikka dhoqu giza go7a gamo qoncisiza miishakko.

issi addezi ba oydezan utthi wottizinne hara qommu asas haasayishenne dzumma dumma ba ooththishe dizayssakko iza sinthanikka xarphezasi dizessekko hayssi addezikka kawo oosancha woykko daannazakko asan as meto birshanassinne dumma dzumma go7a immiza addezakko

payzon coridi diza asay timirteza oogidine asa sintha eqqizi ba kushe xoqu ooththizinne qaalaza gershe didesekko hayssika sinthappe iita miisha ooththena malanne deresi go7ha immanasi qaalaza geelishe diza asay heessakko

payzon coridi diza tumatetha pirda asasi woykko tumatetha naagiza asati tophe bandiraza ba hashen woththi wotthizinne ba huphen qophe woththi woththizi issi mera diza maa7oza maa7izinne ogezan hemetishe didesekko hayssika tumatetha naaganas go7iza ogekko

Pedraale toho keeththa arbamince maaziya gizayssi uti wootizesekko hayssika arbamince gaaththan woykko gamo dere gaaththani dhoqu giza go'a immizayssakko hayssika tumatetha asa naasse immiza keeththazakko.

Ogee xaphphozanni woyikko dere gaththanni diza dennibazinni maatazi moki uttizayissa bee akafara bita bokishshenne dhoqolishshe diza asati payiddonni cooriddi dizayissatakko .hayissi asazikka poliseththa getettidi xeyisettizo issitikka asa Saroteththa naganasi go'iza asateththakko.

Iita buraza konthalezan aaththi wottizi nam'u yela ganayti konthaleza ehidenne efishe buura mecishenne quccishe disessekko hayssi puuradizikka dereesi lo'etetha moorizanne hargeza ehidza buurazakko hayssikka meciza gidikko lo'e hessikko

oyddu indzo asati kaamezani ba keeshsheza kessizinne pudeke-anas issi addeza xeellishenne xommoshish hedizsikko hayssi keeshshezikka buuroza olanassinne hayssi kaamezzi kasama gaaththane diza iitha miisha kessanas go7iza kaamezakko

Kehi gitta gitta asay awatinne paydon kehi cori dizayssako.hayssika dereza payatetha naganas dereza lo'etetha naganas oge pitishe dizayssako hayssa mala othozi gamo derera dhoqqu gidi dizayssako.

Keehi githa kaamezi oge bolla biseezi disheezakko; hayssi kaamezikka keehi githa buuratha tookkidinne efizi olizayssakko; haysikka asa na7issi dhoqqu giiza go7aa immiza kaamezazakko; dumma dumma kaththa qommotha tookkizi efizezizekko.

Bura pitiza asay bura pitishenne issi bolla shishishe dizaysako haysi katamaza lo'otetha naganasinne buraza katamappe qucidi denthana madiza oothokohaysaka gamo dera heran pitiza asay coridi pitishene mecishe dizaysako

Oge bolazani mataza bucheti wothizayssa kamezzan pude kessishe dizaysi betishe dizzeskko haysika burazzi dere gathi xinqisanasinne dere loyotetha moranas dizza burazza kamme bolla kesishe dizosonna.

Keehi githa keeththaza xaphoni dizayssi buuraza oliza kaamezi eqqi woththizezikko; hayssika heedzdzu kaamezazakko; hayssika kathama gaaththani diza buuraza quceththi woththidayssa efizinne kareninne woran oranas go7iza kaamezakko.

katamaza gaaththazan diza ogeza mecishenne qucishe diza asay payzon corizi didesekko istika keehi dzalga kaamezappe haaththaza cuchisiyzenne mecishenne quccishe dizayssakko hayssika katamaza gaaththan dizayssa lo'o miisha immizayssakko

oonatetha warqateza ekkanas payizon corizi diza asati sunthaza xaafishenne be ayfen mashineza woththidi xeelisheysazezakko, heyssika oonatetha tophe gaththan daanassinne dhoqu giza go7a asanas immiza mata wode yiza erisokko.

Paydon coridi diza adde asaynne inddo asay ba lapithoppe woykko komputereza xeellishenne dumma dumma miisha tamarishe dizayssakko. Hayssika erazi asa nasi go7eyabaynne meto birshanas go7iza timirteza tamarishi dizakko.

issi indozi gehe lo7azanne mulura uttazanne xeella shidasokko izi huphezanikka ceellezi izi qoorezanikka dumma dzumma ceellezi maran dzummathi woththizayssakko hayssi ceellezikka xeellanas lo7iza xeellezakko

Isti daannay woykko kawo oosanthazi madareke zaani eqqi wottizinne payzon colizi diza asas haasayishenne dzumma dzumma miishat sobishe dizayssakko hayssi addezikka asa naassi mesoytiza ba birshanassinne dzumma dzumma metoziza asas go7iza addezakko

issi addezi ista xaphoni diza naytaza sunthaza xaafishenne sunthaza bana eretizay warqataza kessishe dizesekko hayssa naata gaaththani issi laapothooppetikka dizeyssekko hayssika suntha xaafanassinne bana eretiza warqata kessanas go7izayssakko

Oonatetha warqataza ekkanas go'iza suntha xaafizasa miishasasakko hayssika soohphe gaaththane dizayssa oonatetha eretiza warqata immanas dhoqu giza go'a immanas go'izayssakko hayssika matha woze yiza oothozakko.

Kehi coridinne dalgidi gamo dunguza mayidi diza asi wodoroza qanxishe dizaysako hesika banta masqala bonchishene issipe ka'ishe dozaysako haysi kasazika issipetetha minthana doza masqalazako

Ichachu adde asathi eqqi woththizinne ista giddon haasayishenne sobistishe dizessekko ista gathani issi aawazi huphen qophe woththi wooththizessikko istafe guldze baggarakka keeththe dumma dzuma miish beetti she dizessekko.

payzon corizi diza gaammo cima dere asazi maataza be kushen oyqqizinne be hupheni gammo dunguza qophe woththizinne be hashenni be maa7o gummo dzunguza woththi utizesekko hayssika asaza erisanassinne woga tuma asa naaggu leela ganaystha erisanas goyda aawathakko

paydon corizi diza asati issi bolla eqqi wottisinne xeellishenne xomoosishe kaa7ishenne dizayssakko hayssi azazezikka be ma7ozi boottazakko ista gaassani issi addezi karetha ma7oza ma7i wottizayssekko qasseka be hupheni qophe woththi wottiza asikka dizesekko

Kehi dalga ketha gathani paydon coridi diza asay quma duma duma so uttidine xelishene mishe dizaysako hasika duma duma asa nasi kehi muritidine lo'iza mishe asa nas athana tobishne mishe diza asako

Paydon cordi diza asay horphphille tamariza tamaranchchay eqqi uttidinne issippe xeellishe dizayssakko. Istappekka gunde baggara horphphillezi beettidesikko. Hayssi tophphiyas dhoqqu giza go'a immiza ooso qommokko.

keehi lo7izinne keehi cililli wottiza biitha ma7addinetha woykko biitha deretha gizayssi amaara dere gaathani beettiza biitha gaaththan diza miishezekko hayssika keehi al7hozanne toophe dichchas go7iza miishezeekko

yela ganati madareke sinthani dzumma dzumma miisha qalam7etishenne hemettishe dizayssakko istafe gundze baggarakka issi addenne issi indzoy eqqizinne yexishe dizessekko payzon corizi diza kawo oosanchaynne giza asay beyishenne ka7ishe miicishe dizessekko

toophe dere kawozi iza sunthayka aybi aameze geetettidi xeesetesekko izappe gundze bagkaraka toophe bandirazi beetti sheddisekko izappe sintha baggarakka issi paranjazi be oydezan uthi wotidinne ba dere bandiraza bessishe desekko istika tobishe desekko

payzon corizi diza wora gaattan diza asati issi bessan woykko cugan cugan eqqi wottizinne issoy issoara tobishenne haasayishe dizayssakko hayssika mesoy diza miisha benthe gaattan birshanas haasayishe dizayssakko

Payzon cori diza asazi gamo dzunguza maa'os dizayssa maa'izinne ba kushe dhoqu wooththizinne kaa'ishenne miicishe dizayssakko hayssika masqalaza bonchishenne issifetetha minthishe dizayssa zemba bolla payzon coriza asa xeellashe dzaasakko.

Payzon corizi diza adde asaynne indzo asay issi bolla dzuulataza uttizinne ba warqataza oyqqizi ba biirezan xaafizaynne ba huphen qophe wottiza asay beetti shedizisekko hayssi asasikka dzuulatazan haasayishenne tobishe dizayssakko.

issi paranja addezi madarake sinthazan eqqizinne haasa7ishe dizesekko hayssika dzuulata atas dhoqu giza go7a go7izayssa haasa7ishe dizessikko asa nay ba methoza haasa7izha gizikko metozi birshettizesikko

payzon coriza kawo oosancha woykko dzaannati gaze gaaththani hemetishenne dzuma dzuma miisha oothtishe dizayssakko ista gaaththanikka be huphen qophe woththi oothtizinne xeellishe diza asekka dizazakko heyssika gadze gaaththani hemettishe dizaakko

pay don corizi diza addi asaynne inidzu asay istika kawo oosanchakko zaannati xoomoosishenne tobetishe dizezekko istafe sintha baggarakka issi zaannanchay ba oyzezan utti yootezisizekko istafe sintarakka xarphezasani maashinezikka dizesekko.

key jalga keeththa gaaththani indzo asay addi asay hemettishenne xomowusshishe dizayssakko hayssi asazesekka ista gaaththan diza metoza pilgishenne birshishe dizayssakko hayssika asa naassi paaya go7atetha immizayssakko

Oge bollani woyko besa bollani hedzdzu oge nagiza woyko kare poliseti hedzdzati uti uttidi makina xompizaysa koli wothidi bitani xeelishenne xomosishe dizysako , istappe gunde bagaraka korontey katama gathani xomipishe desiko.

Payizon cootizi diza adde asay hessika dzaannanchay weykko kawo oosanchay xarpheza zani maxaafa woththi wottidi xaafishenne be biire oyqqizi hobishe dizayssakko istafe xarphe zanka diza miishi aaz egikko lapitoppe geeti xeesetiza ha'i iiza miishazakko

keehi demba bolla poolisetetha tamarizi diza asati issi mala ma7oza ma7idinne issi duran uthi wotizinne xeellishe dizayssakko hayssika lohisosi asa payetetha naaganassinne sarotetha naaganas go7iza asatakko hayssati.

paydon corizi diza poolisethi issi dirani utti wottizizakko ista xabonenka issi yeddezi esa hasheza oykqizinne xeelishe deesekko powoliseti sarotetha deres naaganas go7iza asatakko hayssa malatika gaamo direran dizi sekko

Oge bolazan saroteththa nagiza asati utidi cugan cugan dizayssakko isetikka issi mala Mayoza mayi utizakko payateththa ders naganas go'iza asatakko hesika xelishshene tamarishshe dizayssakko

key dalga zemba bolla payzon corizi diza cuwan cugan pezeraaleza ma7oza ma7i ooththidinne eqqizi be shu guxeza xoku ooththizi diza asati beettishe disekko hayssika tamari wursidinne asa bessanasi meedza bollan oothtishe dizayssakko hessi pezraalezii

Issi poolizezi ba kusheza ulozan qalam7i woththizinne ba hupheyn qoophe woththizi xeellishi dizesekko. Izappe gundze baggarakka gamo dzunguza ma7iza asaynne xomosancha asay keeththappe sintha baggara xomosishenne xeellishe dizayssa be7ashesekko.

oge naagancha naagiza addezi kamezappe kaamezi moorizin xompisa miisha xoqolizinne ekizi bizayssakko izappe gundze baggarakka nam7u addezi eqqizi xeellishe dizasakko istafe gundze baggarakka kaamezi dzo7etidinne eqqi wotizassakko

Keeththa gaththani dzere sarosetha naagiza asasi issi bolla issi malaziza maa'oza maa'i woththizinne samarishenne hobishe dizayssakko dzere payetetha woykko dere sarosetha naagiza asasikka dhoqu giza go'a gamo dere yeran immiza asasakko

issi mere diza maa'oza payzon corizi dizida sarotetha naagiza asasi tamarishe dizessekko istasika payizon corizi dizayssi be huphen qophe wothi ootizessekko hayssi tamariza asasikka sarotetha biitta bolla darsanas tamarishenne erishe dizessekko

Nam7u poolisezi woykko saroseta naagiza asati xarpheza bolla uthi ootizinne benthe laapo tooppethan xayllishenne xomoosishe dizesekko hayssi isikka sarosetha naaganas si go7iza asa qommosakko.

Payzon coriza payetetha woykko sarotetha naagiza asati keehi jalga keeththa gaaththani uthi oththizinne warqataza nababishe dizayssakko hayssika istati tamarizayssanne asa sarotetha naaganas ooththisha diza miishakko

koronthe oosanchati koronthe gaane sinthazani eqqi wotthizi uthi wottizinne dizayssi beettizessekko istafe gundza baggarakka koronteza issi addezi qachishenne birshishe dizesekko iza xaphonikka koronteza efisanne ehiza kamezi dizesekko

Payzon curizi diza asay issi bolla eqqi woththizinne ista sintani tumma tumma miizabaynne uyzabay dooron dooron maaran dizayssakko hayssi atazikka hayssa qumeza maanassinne bantha masqala bonchanass eqqi wottizayssi bettishe dizaysekko.

Nam7u addesi utti ootizinne haasayishenne xobishe dizessekko heyssika issoy issua xeerlishenne be kushe qalam7i oottizi oyde bolla uttiza addez asekko hayssika mesoy diza bantha giddon birshanassinne asasi hessa mesosa oznas haasayishe dizessekko.

issi cima adzdzeynne ista xaphoni qasse issi indozi be ushechcha kushe xoqu woththidi qaala gelishe dizesekko hayssika ista xaphonikka tophe bandiraynne dzumma dumma dere bandirazi dizesekko hayssika baantha diza metoza birshana sgo7iza tobetakko

key dalga gaze bolla tokethi uttiza puutheza payizon corizeti diza booththama ma7iza asati be hupheni salo metatizayssa qophe woththi uttiza asati haaththe ushishe disessekko hayssi puuthezikka haaththa uyiza gidikko diccizinne asa naasi go7izay puuthezakko.

Issi gasita addezi ba kusheza micci wothidinne xellishe dizayissako. Hayisika be sinthani diza misha xelishe hayissa adeza danida assi gamo gathani issi wode beyasiko hayisi adezi adde

issi addezi nam7antho addessasi maxaafazabbe kushen oyqqizinne nam7antho kushen addeza kushe oyqqizinne sarothishenne xommoosishe dizayssakko hayssika istape gundze baggara bente dere banjirazikka dizessekko

Timirte huphe kawozee iza sunthayka biranu naga geetettizi xeesettizessikko hayssi addezikka kawo oosancha woykko zaannazakko timirte gaaththan diza metoza birshanassinne timirteza suure ooththisanass go'iza dhoqu giza asazizakko.

Issi addezi payzon corizi diza dzuulata asas haasayishenne tobishe dizessikko hayssi addezikka majarekezazan utthi wottizinne ba miishaza haasayishenne daro mesosha dizayssa asaa tobishe diza addeza xeellashe zaasiqo

Heedzdzu indzdzo nayti issi adde naytara eqqi woottizinne nam'u indzo nayti qorqozoza issi indosi immishe dizayssakko istafe gundze baggarakka asi diza keeththezi keexxeth wottizayssakko hayssi qorqozikka keeththeza keexxanas go'iz miishesakko.

Payzon corizi diiza asay adzde asaynne indzo asay be kushe mirqizinne ba ayfeyn sinthan odiza miisha xeellishe didezekko hayssika dzere sarotethassinne payetethas naaganas dzubbushshe dizayssakko.

Keehi dalgga keeththa gaaththan kiita aaththiza waraqataza issi addezi haasayishenne tamarsishe dizayssakko. Iza xaphonikka paydon coridi diza asay eqqi woththidinne xeellishenne tamarsishe dizayssazakko. Kiita aaththiza waraqatazikka tophphiya gaaththan go'a immides.

payzon corizi diza gita asay woykko daannati issi bolla eqqi wottizinne be kushe michizenne bessi shediza miishi beetti shedideseekko hayssi asatikka dzumma dzumma mesoy dizaza bayntha gaththani haasiyidenne birshanas ooththi she miside miishakko

keheh ooratha laputooppeti xarpheza bolla dizayssakko hayssi laputoppetizikka taknolojeza dichchanassinne dzumma dzumma ooso asa nas go7iza laaputooppezazakko hayssika matha wode asa naa go7anas medhetiza ooratha miishezakko

Posta keeththa gaaththani payzon cotedi diza asasi hemetizayssa misileni xompishinne misilezi denthishe dizayssakko hayssika posta keeththay dhoqu giza go7a asanas immanasinne payzon cototi diza kawo oosanchasi xeellizayssakko.

Kehi dalga ketha giathani ethio telecom mabaray dizaysa betishe dizaysakko haysikka asa nayi be misha imanasinne ekansi go'iza mabarazakko haysi mabarazikka tophe dicasi go'izanne dhoqu giza mishe imiza mabarazakko

Keehi payzan corizi diza maca asay issi dzaaniza ma'oza ma'izinne ba hasheni gammo dzunguza woththisinne ba qaceka gamo dzunguza be wuphen qacizi hemettishenne ogen yexishe guppishe dizessekko izappe gundza baggarakka keehi zalga kamezi dizessekko

key dalga bessani asa nay santazenne dzumma dzumma katha ayfessanne dzumma dzumma miyobanne uyo ba bayzishenne sammishe diyayssi bettishe didesekko hayssika asa nay nafusafe attanasika issipetetha minthanasikka be duussa sinthappe daanas goyiza giyazakko

Xalga giya gattani issi indizoy bena'a tookka woththaza dizayssakko hayssika payxon corizi diza katha ayfeti giya gattan beettishe dizesekko bayzishe shammishenne zal'ishe giya gatan asi hemetishe dizesekko hayssika asa naasi maanas uyanassinne go'iza giyazakko.

Paydon coriza asay kame gathan uti utidinne kamezan hara dereza hemetishe dizaysakko .hays Kamezika ada naytas issi dereppe haho dere , adusa dere hamutanasine dumma dumma go'a imza Kamezako.

Kehi gitta korinteza gishidayissa beyashe dayisiko hayiss koritezi giziyasi daligga katama gathani korintezi xumananinne metoyi medhetenani nagidda koritezakko hayiskka gammo derezani dhoqu gidda go'a imiza koritntezako

Oge bolla paydon coridi diza kaameza hayssa kaamezappekka paydon coridi diza guuththa nayti gita naytinne inddo asay makinappe ke'ishe gelishenne hemetishe dizayssa qonccisizayssakko. Hayssi kaamezikka asa na'a issi dereppe nami'anththo dere efanaas maaddiza kaamezakko.

iito telokome maabaraza madara kesan issi yela ganawuzi haasaya shirdasukko hayssikka iitio telokoza ba go7izanne qohiza miishaza asazas yootas hizdasukko hayssikka toophi asi dumma dzumma go7a immiza maabarazakko

payzon corizi diza asasi uttizayssan uthi woththizinne hemettishenne issi baggera qasseka kaamezan payzon corizi diza asasi uththizinne bishe dizayssakko hayssika asa nay beessi daanassinne duma zumma miisha ooththanas go7iza bessekko.

jalga worazi bettishe dizesekko hayssa woraza gaaththaneka dumma dumma miish beettishe dizesekko leemisosi keehi adussa mitezi izappe gundze baggara qasseka miizimida maasazinne asi diza keethtazikka iza gaaththanekka dizesekko hayssika xommosanas keehllo7izanne heera lo7etiza booththezekko

payzon curisi diza adde asaynne indzo asay xeelli sheddiesekko ista gaaththanikka issi indzo geela7enaya be hupheni qoophe woththaranne ista gaaththani dasekko hayssi azazikka salo gul7a giza booththa maa7oza maa7i woththizasi disekko.

Payidon co,ora gidida adde asayinne indo asayi utiwotidinne ichiwotidi eqidi xelishe dizayitako istika botha mera mayidinne isti bolla ci,lilida yelaga nayithako

Kehi dalga wora garsan na,mu kethayi kexetiutizasako hayisika xomosancha asayi hayisa wora garsan xomosidinne yidi shempiwutida kethazako hayisika dere go,as dhoqu giza go,a imiza xomosancha herako

Nam'u adde nayiti issippe eqidine xelishe dizizakko istapeka issoy ba huphe dichidine bazone yediutidesikko heyisika ba kushshe be kise gatan sirqi wotidesikko issape kunte bagaraka gamo dunguzatika betishe dizesikko.

Payzon coridi diza naata gaaththan issi yelaga indozi shuchcha bolla eqqadanne haattas gogizayssa xaphoni xeellashedaasikko .Hayssika xomosanchasi xomoosanassinne dumma dumma ba ooththanas go7iza worazakko.

Kaameza tookkiza keehi gita kaamezi kaameza tookkanas ba wodroza duge yedzdzi wothtizinne qachishenne dzumma dzumma metootiza kaameza maaddanas go'iza kaamezi birshechi woththizinne miceti wotidi kaameza tookkanan izayss beettishe diditesekko.

issi geela7o indoza bochche bolla eqqe oottazanne be kushe dhoqu ooththa micatanne xeella shidasekko be kushe nekka silkesa oyqqa oottazikko istife gundza baggarakka issi adzde naazi ogezaara hemetishe didesekko hayssi bochchezikka xeellanas lo7ides

Maran maran diza asay be suntha xafisishenne maxafe bolla xafisishe dizaysakko. Hays asazika issina inzoko inzo ayiyaka guutha na'a be ki'on toka utadusko , izippe gunde bagaraka Gita Ade asiyka dizaysako

Keththa gathazan woykko gadzdzafa gaththani sunththa xafiza asaynne sunththa imiza asay Ewing utidinne utility utidaysatika dosonako haysi asanayko sunththa imiza nne tobiza asatako

oonetetha karte kessiza heera tamare nayti bi ooththitinne ba suntha xaafisishenne be ayfeni mashineza woththi wothtiti xumoosishenne xellishe dizessekko hayssikka be oonotetha suntha xaafisikko go7izessekko hessika bentha simirteza go7iza miishezakko

iisi cima addezi ba kusheza xarphezaan woththizinne xeellishe dizessekko hayssika go7ay aaze giikko oonatetha warqaza kessanasi ba suntha xawafisizenne ba kushe xarpheza bolla woththi shediessekko oonatetha warqateikka asanasi sophe gaaththan go7izessekko

payzon corizi diza yela ganayti indzo asay cima asaynne adde asay payzon corizi dizesekko hayssika isti diizaykka keeththa xaphonekko hessa keeththa xaphonekka gita mitazi dizesekko istika ooththizay oonatetha warqaza kessanasi xaafishi dizessekko

Payiddoni coratidi diza dere cimazi cugani cugani eqi uttidinne dishshe dizayisakko hayisi cimazikka ha naza siqisanasinne dumma dumma meto birishshanasi goiza iza cimazakko ha cimazikka Gamo gaththani dizayisakko

Paydon c'oridi diza tamarezika be erateta waraqata kesanasi uti wotidinne be sunta xafishenne iza xaphon eqiwotizi xelishe haysika erateta xafiza adezika be kompiteren xafishe dizesiko.

Timirte keeththan tamarida nayti adde naytinne indo nayti cugan cugan eqqi woththizinne xeellishe dizayssakko. Isti maa7izaykka timirte keeththan diza maata malatiza ma7o issippe maa7i woththizi eqqishe dizaysakko. Heyssika tamaridi go7ettizakko.

paydon coridi liza asay waraqataza sinthan eqqi ooththizdessekko hayssika sunthaza xaafiza asazikka uthi woottizi waraqataza bolla ba biirezane sunthaza xaafi shedidessekko istafe gundze baggarakka keehi adussa asaynne qantha asay eqqi oothidessekko

Payzon coriti diza asay keethta sinthani xarpheezaza woththi wottidi asa suntha xaafishenne payzon coriti dizazay istafe gondze baggara eqqi wottidinne iza xeellishe dizayssakko hayssikka asa suntha xaafidi ooso medhanassinne duma zumma oottanas go'iza miishakko

issi cima addezi karetha kaabaza maa7izinne be kushe xarpheeza bolla wottizinne xeellishe dizisikko hayssika oonatetha warqazaza kessanas go7iza suntha xaafisha miizezakko hayssika toophe gaaththani oonatetha warqazi go7izey asa naassakko

indzo asay adzde asay guutha asaynne paydzon corii diza asay uthi wottizinne eqqi wottizi xeelli shiddisekko istafe gunde baggarka sutha maraziza keeththay kehi muruthi woththizinne maladil wothtizi keettiza keeththazi beetti shiddiizeo

Nam'u indoti utti wottidizinne maxaafa bolla ba biire wottizinne xaafishenne xomosishe dizesekko istappe sintha baggarakka issi addezi maxaafa bollan ba biirera xaafishe ista xomosishenne bessishe dizayssi beettishe dizessekko.

issi naazi ba nam7u biraxeza mashine bolla wottizinne xeelishe dizesekko hayssika oonatetha eretiza warqata kessanas go7izayssakko soophe gaththan dizayssi hayssi oonatetha eretiza warqatasi asa naassi go7a immiza oosokko

Issi yela ganazi ba ayfezan mashine oyqqizinne xeellishe didesekko izappe sintha baggarakka asa naasetha erisisizaba thoophe gaaththan dizayssa erisiza ba suntha xaafiza mashinesikka beettishe didesekko hayssaka issi addezi eqqizinne ba mashine gaathtan sunta xaafishe dizayssi beettishe dizesekko.

Payzon corizi diza indzo tamarenne adde tamare issi bolla uthi wooththizinne be suntha woykko oonatetha warqataza kessanas be suntha xaafisshe dizesekko istafe sintha baggarakka suntha xaafizara issi indzoy suntha xaafashenne ista aypen xeellisha miisha wotha shidazu.

kowaase demba bolla gutha nayti kowaaseza ka7ishenne wocishe dizayssakko hayssika gutha nayti hayssa kowaasezaara ka7ishe dixikko toophesi go7a immizayssakko hayssi kowaasezikka asanay xeelizinne ka7anassinne miicanassi go7iza kowase miishakko

kowaase kaasa denbazani kowaase ka7iza asaynne daanna asay issi bolla eqqidi misile dentishe dizayssakko hayssi kowaase ka7iza asaynne asi xeellanassinne xomoosanas ufaytchanas dumma dummaba issifetetha minthanas go7iza kowaasezakko

fayzon dorizi diza dursancha nayti yuushi wothtizinne nam7u naasa bentha gaaththani xomoosishenne xeellishe didizakko istika durishenne yatishe ka7ishe dizessekko hayssa malatika issi mala ma7o maa7i wotthizinne benthe tooni xamma yedhdhi woththidessekko

Kowaasiya kasanchanayti ba ma'oza issi miratizayza ma'o maa7izinne ba gulbatha oyqqi wottizi eqqizaynne uthi wottizayssi dizeesekko hayssi kaasanchaykka kowaasiya ka'izinne asi beyanassinne asas xeellanas go'iza kowaaseka iza naytakko.

wothancha worqinasha issintho kiyaranne guppashenne ba kushe nam7a salo pute denthaza mica wuthazanne ufayca shidideesakko hayssika keehi zalga zalga wodiya woxxatanne asa xoonazanne miicashenne ufayca shidasukko

kaasancha zemba bollan issi bolla woththizinne eqqidi simmiti pisketishe diza kaasancha nayti beetti she dizisikko heyssika kaasancha zemba bolla kuwase ka7iza nayti beettishi dizizikko istika gamo deressinne tophe gatas dhoqu giza go7a immiza yelaga kowaase kaasancha naythakko

suutha ma7o daaniza maa7o kaasancha nayti issi bolla ma7i woththidinne kaasancha demba bollani woxxishenne issi bolla eqqidi xeellishe dizayssakko hayssika kowase ka7iza nayti dere dichasi dhoqo giza go7a immiza kaasancha yelaganaythakko

kowaase denbazani indzo nayti kowaase ka7izayssi isporteza ooththishe dizesekko hayssika baynta paayetetha naaganassinne kowaaseza kehi ka7anassi isporteza mintizi ooththishe dizesekko hayssa mala naysikka gamo dere heeran ka7izakko inzonayti.

key dzalga dembabessa bollani paydon corizi diza cima asay guthanaytinne ordi asay lee7o asay ka7ishenne guppishe isporteza uttishe dizayssi beetti shedizasikko hayssi isporte asaykka ba paayatettas naaganassinne hargeppe bana theqqanas go7iza isportezakko

Kuwasse kassanichi be demibba bolla woxishene ka'ishene issi bolla bee kushe baqitishe miccishe dizayitakko. Haysikka dere dichasi dhoqu gida go'a imizayisa kuwasse kassacha yalaga nayitako hayisika gamo derre gathani dizayisako

Dembba medda bessan kuwase kasanchay kuwase kaishene kuwase xelishe dizayssa xellashe daysiko hayssika gammo dere gaththan paydoy cori diza asati kuwase kaizayssa besesiko tophphiya gathanika kuwase kaiza yellaga nayti paydon cori dizaysako.

Issi yellaga nazi kuwase kassanchazako hayssika kuwasse dembba bollan woxxishene be kushshe miccishe diizayssako iizappe sinththe baggdaaraka kassancha dembba xaphphon payddon cooridi diiza asati hayssa kuwaseza xoomossishene xellishe diizaysssko.

Xarpheza kuwasse kaasanchati kuwaaseza ka7ishe dizayssakko. hessa sunththaykka aaza geetetize giikko tensiya geetetizi xeegetideskko . Payduwan coridi diza asay estaza dhoqqan uttidinne xeelishe dizekko. Esttappe gundde bagarakka paydon coridi diza xarpheza kuwasiya asay kuwasse ka7ishe dezezekko.

Kowaase kaassanchay paydzon corizinne ista gaaththappe eqqi woththizi nam7anthay qasseka payzon corizi dziza nayti hokki woththizi xeellishe didzeesekko hayssika kaasancha nayti toophesi dhoqu giza go7a immiza kaassanchako.

Kuwase kaassanchati paydon coridi dizays sinththa baggara gulbati uttidinne gunde baggara eqqi uttidi ista xaphon nami'u addeti hessappekka oshachcha baggara issi addezi eqqidi xeellishe dizayssako. Istappe sinththa baggara qa kuwasey dizaysako.

Demba kowaase ka7iza bollani payzon corizi diza kowaase kasanchati kowaase ka7ishe dizayssakko hayssika be kowaaseza dhoqolizenne xeqishe dizayssakko hayssika gamo dere gaaththanni kowaase kasancha payzon corizi dizayssa bessi she dizayssakko.

Gamo gaaththani cencha giza derezi kowaase kaa'iza naytha dichizinne toophesa pirmeliges aaththizessekko hayssika ufaytizazakko kowase kaasanchati dhoqu giza miisha miza nayssakko.

Kuwaase kaa'ishe nayti demba gaaththani kuwaase ka'ishe desekko. Kuwaase toophe dichasi xoqo giza go'a immiza miishazakko. yelagga nayti kuwaase ka'idinne toophe dichassinne ba dichasi woykko ba deresi xoqu giza go'a immanas kuwaase ka'ishe desikko.

yelega nayti demba bolla kuwase ka7ana hanishe issi bolla eqqi wottiza xeelliseyzakko istafe gundze baggarakka ista kaassa beyanassi paydon coriti diza xeellancha asay istafe gundze baggara dizesekko hayssatikka gamo dzunguza maa7i ottiza kaasancha naythakko

Hedzdzu misile kutoyi dizayisako hesika misile dentanasi nne duma duma go,a imanasi dhoqu giza go, a imizayisako hayisika dalga asa dhoqu gidi ca,rko bolla utizinne misile dentiza go,aza imizako

Azika xaafeti uttibeyna woraqatazi utti uttidaysako woraqatazika tamaranasi duma duma misha xaafanasi go'izaysako haysi woraqatazi tamare nayti bees duma duma misha othanas madiza woraqatazako

issi paranja indozi be huuphe adussaza hadirsa kushen oyqqazanne be ushecha kushen maashineza oyqazanne heyssa maashineza xeellashuidasukko hayssa paranjezikka xeellanas keehi lo7azanne malala woththiza paranjezakko

Ooratha hayze siisizayssi beeththishe didesekko hayssika woderozi baynna haytha hisizayssakko hayssika matha wode yiiza ooratha oosokko asa nayssi go'as immizassinne dumma dumma go'a immizee.

Issi adezi kehi lo'idinne kehi malali utidi mayoza mayi utizaysi ba sakileza oyki utidi ogezan lagishe dizaysako haysi sakilezika asa xenatethanne daburasape shepisanas go'iza sakileza qommoko

keey lo7idinne qilxixi uttiza malaliza kaamezi eqqi ootizessekko hayssi kaamezikka asa nay baanas yaanassinne bana dexxiezo ba thookanas go7iza kaamesekko hayssi kaamezikka booththa merazis dizessekko izappe gundze baggarakka lo7iza keeththazi dizessekko

oge bollazaani hemeti sheddiza nam7u kaamezi beetti shedizesikko hayssi kaamezikka haathtazanne dumma dumma binjileza makinas quma gidizaba tookkisha koamezakko hayssi kaamezikka dhoqu giza go hasanas immizessekko

Payzon corizi awutobusi eqqiza bessani kaamezi dizayssakko haysi kaamezikka asa efanassinne ehanas dzumma dzumma ba ehanas go'iza kaamezakko izappe sintha baggarakka haaththazi xinizayssanne asay heessa gaaththani ka'anas go'iza haaththazi xinize dizesekko

oge go'izanne oge lo'etiza kaamezi oge xaphoni eqqidinne oge medhi shedidessekko hayssi kaamezikka biitha bookkidi dhogo giza bichi diikkokka hissa biitaza diggizi asa naas oge medhanas maaddiza kaamezozakko hayskikka go'athopphes immizessekko.

keey payzon coriza kaame xaphoni issi adzdena dizayssi sampaza woykko qumamizayssa nam7aza sookkizinne bishe didesekko izappe gundze baggarakka keeh lo7izinne loohi wotthiza keethtasi beettisi ezikko hayssi naazikka asa naas bayzanas sampaza sookkizi bizes dizesesekko

gutha nayti giththa asaynne fayzoncorizi diza asay kame bolla keeshenne ba salinzaza oyqqi woththizi besokkon thookki woththiza indzdzo asaynne addi asay dizayssakko hayssi kaamezikka issi dereppe hara dere asa naas hemethanas go7iza kaamezakko

payidon corizi kehi dalgiza kaamezi beetti shiddidesikko hayssi kaamezikka eqqiza bessay aaza geetettize giikko otoppize bessaza soho geetetti xeetettize sikko hayssi ootoppisesikka asaza issi dereppe nam7anto dere himettanas gutha wode efiza kaamezakko.

Keehi lo'idinne muuruti uttiza kaamezi oge bolla uttizayssako. Ha kaamezika asa na'a efanassinne ehanaaas maadees. hayis kamezi katama gathani eqi utides

Oge bolazani nam'u kaamezi bishe dizaysi beetishe de'es haysi kaamezika dhoqo giza go'a asa na'asi imizaysako haysi kaamezika haathazane duma duma go'a asa na'asi imiza kaamezako haysika dhoqu giza go'a imizaysako.

Keehi lo7iza katama gaaththani woykko keehi lo'zi diza dere gaathani oge dizayssa bollani federaaleza kaammizi bishenne hessa kaami bollazaynanka heedzdzu pedraalezi eqqi wottizinne pude xeellishe dizesekko hayssi pederaalezikka sarosetha naaganas asan asdhaqu giza go7a immizessekko.

keehi lo7a woththazanne ooraxaza diza kaamezi eqqa wottazassakko hayssa kaameza bollazaannekka keehi lo7iza ciishshaza suutha merazi dizayssi huushi wathizayssakko hayssi kaamezikka xeellanassinne dzumma dzummaba ooththanas lo7iza kaamezakko

Dalgga bessa bollan issi kaamezi eqqi ooththizayssakko izappe gunde baggaraka payddon coriza kaamezi baassi binzileza duuqishshe deesikkoko hayssika dalgga ogeza hemettanas go'iza be qumma ekishshe de'esikko

oge bollan hare laaggiza addezi harezaa waaxizinne be gongezani ichi ottiza piraasheza ekisis bigezeesikko hayssi ogezikka dzugenetha dizayssakko harezikka hayssa piraasheza dzuma dzumma booththa efanas go7iza hare qommokko

Issi indozaranne issi be huphphen qope woththiza adeza warqeteza nam'as oyik wothizesko izzeppe kunyhthe bagaraka issi adez eqqi uttidesko. Issti dizayka keththa gaththarakko. Hayssi wareqatezzika issti hassayanassi go'iza mishshakko.

nam7u gallasay attis giza xuufesi xaafech wootizassakko izapfe gundze baggarakka keehi lo7idinne gita keeththay kedheth woootizayssakko hayssa keeththa gaaththanekka asa nay dzaanassinne dumma dumma miisha ka7anasi go7iza gita keeththazakko heyssii

keehi gita keeththazi hayssika keehi azuqiza keetazakko hayssa keeththazikka gamo dere heeran dhoqu gize go'asanas immiza keeththazzakko hayssa keeththa gaaththankka payzon coridi diza keeththazi dizessekko hayssikka asasi go7a immize keeththezakko.

Keehi gita keeththazi beettishe yeddizekko hessika cugancugani payzon corizi dhoqu giza keettaza woykko pooqeza gizi xeesetiza keeththazi beettish yedidesekko iza gaththanikka keehi lo'izinne phoolle wotiza koronthazi xompish yedizekko hayssi keeththazikka zaanas go'izessekko.

keehi giththa pooqe keeththazi bettishe dizessekko hayssi pooqezikka asa nay payzon corizi dzaanassinne dhoqu gizayssa xeellanas lo7iza pooqezazakko hayssi pooqeizikka gamo dereeran payzon corizi dizesekko

keehi gita woykko adussa pooqezi woykko keeththasi dizayssi bettishe didesekko hayssi keetthazikka paydon corizi diza keethti iza gaaththan dizesekko hayssi keeththazikka xeellanassinne xomoosanas asanas dzaanas go7iza keeththazakko

Kehi lo'iza medhoy diza keetthazi eqqi ooththizesekko hayssi keethtazikka katama gada gaaththani kehe dhoqu giza goa asa naas ayfes xeellana immiza keethtazakko hayssa keeththa gaaththankka diza asay miishara diza ayssakko hayssi keettazikka beyanas lo'izasakko.

Key zalga og ollaza bookkishenne ollaza giigishishe diza kaamezi beettishe didezekko hayssa kaamezappeka sinthe baggara iitha miishanne shuchchaza dzuma dzuma miisha efishenne efishe diza kaamezi beettishe diezekko hayssi ollazikka asanasi go'izas miishezekko.

Kehi dalga maxafa kethazani payidon co,ora gididi diza asayi nababishenne duma dumaba otishe dizayisako hayisi maxafa kethazka asi basi era shamanawu go,iza maxafa kethazako Eric asa na,si dhoqu giza go,a imiza mishako

Kehi daliga keeththa gaththani timiriteza onigidinne anjo mayiza mayidi uttida asayi betishe desikko hesikka be huphezan anijoza qoppeza woththi utidwsikko hesikka payidoni coridi keththa gaththani dizayisakko hesikka anjetida tamaretakko

ketha gathani cuggan cuggani gigi utiza biratazi dessiko hayiss biratazi assi bassi aligga go'etanasi go'iza biratazako bolla bageranen garissa bagera ichiyasoyi diza aligakko hayisika dhoqu gidda go'a assasi iziakko

nam7u addezi ekki woottizasappe issi addezi nam7antossi maxaafa immizayssa issi yela ganaathi heeyssa maxaafaza ekki shiddisisekko istappe gundze baggarakka payzon corizi diza maxaafati xarpheeza bolla beetti shidizisekko hayssika tamare naytha minthethanas go7iza woythokko

Keeththa gathani issi addezi qaala cooshinchiza be kushen oyqizinne naye dzuunan woththizinne oychishe dizayssakko heyssika oychiza miisasas haysti nayezakka zaaro immashinne haasayishe dizayssakko heyssika go7a mizayssakko.

Issi cima aayozi saleydzazanni ba kushsheni chookeza oyqazanne naxala ma7adanne ba hoppheni naxila qachaza xaafa shidasukko haya aayekka nata tamarsanaseka baass era shemmanassi hawoththa shidasukko

gehi dalga keeththa gaaththani tamare nayti paathanaza pathanettishe dizayssakko hayssika asa nay ba guukey xeellanassinne xomoosanas go7iza pathanazasakko tamare nayti diccidi tophe gaathtan dhoqu giza go7a immiza biishezakko

Payddon cora diza addi asay indoza asaynne yelaga asay xarpheza bolla diza lapitoppe woykko komputereza xeellishenne xomoosishe dizessakko. Hayssika era shammanasi go'iza miishezakko .Ha isstika tamarishe dizezakko.

Timirte ongidinne de7iza payidon daridi diza paroza beyiza woyikko anjettiza asati,payidon coridinne dalga keetha gaathan utti wottizi xeelishe dizaysako hayssika tophphiya dichchas dhoqqu giza wolqa go7a immizaysako.

Paydon coridi diza asay issi derani woyko cugan cugan eqi uttideseko istappe sinthe bagaraka paydo coridi doza added asaynne indo asay woraqata oykidinne ba biirera xaafishe xomosishe de'izaysako hesika go'a immizaysako.

Payzon corizi diza guutha nayti warqataza oyqqisinne ba biireza oyqqizi xaafishe dizayssakko hayssika guutha nayti era beess ekkanassinne timirte keeththa gaaththani tamarishe dizayssakko guuthanasi eras go7iza miishakko.

issi cimmiza indozi be lexana behu bolla wotha ottadanne maa7a wottazu sukko be huphenazan shaashshezaa qaca wottazu sukko izikka tamare keeththan dashi dasukko hayssika tamareza naytas xaafashe dizayssakko

Oge medhiza kamezi ogeza gigishishenne othishe deyesi. Hayisika assa nayi hemetanasine duma duma misheza hayisa ogezara efanasi ehanasi gigisishe diza kamezako hayisi kamezika dhoqu gida go'a assa na'as imizayisako

biitta bookkiza kaameti biittaza ba duunay tookki wottidi sinthe efisheeddizessekko hayssi kaamezikka oge medhanassi biitta bookkanassinne tumma tumma asa naas go7a immanas maaddiza kaamezakko hayssi kaamezikka tophesi dicha immisessekko

Payjon corizi diza asati eqqi oottiza sinthani majara kesatan nam7u asati eqqi oothtizi xobishenne ista tamarsishe dizessakko istika bentha qooren gaamo dzunguza woththi wotizeseqo istape issoyka qasseka be uphen gaamo dzunguza qophe woththi wottizessekko

Ogeza medhishe diza heedzdzu kaamezi beettishe dizesekko hayssika ooratha ogeza medhishe dizesekko istafe gundze baggare diza nam'u kaamezi biittaza duge yedhishinne giigishishe dizeesekko hayssika asa nay himethanas bana siyanas go'iza kaamezissakko.

Oge medhizanne oge othiza kamezi oothishe dizesko. Iza xaphonka paydoni coridi diza asayi hemetishenne bishe yishe deseko. Haysi ogezika diza misha hara dere epanasinne ehanasi go'izaysako.

Dalga katama gaaththazan woykko asi diza duussa bootazan dalgi utid kaamezi hemettishenne bishe yiishe diza ogesi bettishe didesekko hayssika asa naasi be duussa danasinne asara issipe gelanas ke'anas go'iza duussa bootazakko

Dere gita haatheza cutiza tuboza asati qachishinne birshishe dizaysako haysi tubozika haathazi gukena malanne duma duma go'a asa nasi imiza tumbozako. Haysika keetha keexishin asa naa go'iza haathazakko.

Payidon cooridi diza asay ba huphen qophe woxidi issi mala mayo mayidi be kushe hathaza oyikidinee mecetishe dizesko hayis hathazika uyanasinee mecetanas duma duma qopa asi besi othanas go'iza hathezako hayisa mela hathika bonibazape ke'izaysako

Kexa kexiza asati hanizayssi issi bolla mayo mayidinne ista gaththan qasekka danachati mayo mayetibeynasta hara qoommo mayo mayetti uttidayssatakko isttikka issi bolla tobishenne duullattishe dizayttakko hayisikka keththa kexxanasinne asa nas goiza miishsha ooththanas tobishe dizayssakko

Indo asay adde asay paydon cori dizaysi bombazan haaththe goggizaysi meecettishenne dumma dummaba ooththishe dizaysako haysi haaththezi ka asa naas geeshshatetha naaganasi meecciza qita duggiza haathezakko.

Gutha na'ayti paydon c'oridi dizaysi bomba xaphon gukiza hathaza be kushen metishenne heysa hathaza uyishe mic'ishenne ka'ishe dizaysako istape gunze bagaraka gita asay eqizi xelishenne bombaza xelishe dizaysakko.

Duma duma betiza mashinezi betishe dizeziko haysi mashinnezika orathazako haysika asa nasi hatha c'uchanasnne duma duma misha othiza mashinezako haysi mashinnezika oratha wode yidi asa na'a go'iza qomokko.

issi inteziy haattaza jarkanezani duxu duuqashinne dumma dummaba ooththashi dawusukko hayssika siminthozani oosethiottizasan jarkaneza wothaza haattaze duuqashi dazukko hayssi haattazekka uyanass meethanassinne dumma dumma ooththanas go7iza haattezakko

Haaththa cuchchiza bonbazi haaththaza cuchchiza didessekko hayssi haaththazikka asanay ba saamoppe achthanas uyiza haathtazakko hayssi haattazikka katha hayfeza ushshikko hayssi katha hayfes dolizinne asana maanas go7izayszakko hayssi haaththazi tophe gaaththani asas dhoqo giza go7a immiza haaththekko.

Ha isson coridi diza kawo oosanchata woyko danati ba kushezan haaththa metsishe de'is. Istika ba huphphen qobbe bootha qobbe wottishe de'is. Ba hasheezan gaamo dunguza wottishe de'is. Ha issika tsomosancha asata go'iza mishe bessees.

payzon corizi diza asati biiththa gaaththani moogeth oothtiza haatta tumbo woykko haatta tuuboza biiththa bookkishenne biiththa gaaththani hatta tuubo moogishe diza asay payzon corizi disesekko hayssika haatta zi uyizayssi moorettennanne dhoqu giza goh asanas immanas go7iza ooso ooththishe dezakko

Hatha cuchiza mashinezi eqqi wothizinne haatha cuchchishe dizayssakko hayssi mashinezikka biitha gaathan diza haathazanne biithafe bolera diza haathaza katha qommosi cuchchizin hayqqana jiccanassinne dhoqugeza go'a kathas imiza hatheko.

Cugan cugan keehi gitethi ottiza tuubozi dizayssakko hayssi tumbozikka payzon corizi diza tumbozakko marazikka karethazakko hayssi karetha merazikka haattha biitha gaaththappenne woykko biithappe bolla baggara dizayssaka haathte katha qommo ushshanas go'iza tubozakko

biitta gaththan diza haaththaza cuchchiza mashinezi dizayssakko hayssika asa nayssi uyanassinne doozay hessafe uyidi micanassinne diccanas go7iza haattezsakko hayssi haattazikka dere go7as dhoqu giza go7a immiza haattezakko